Niraba n ʒɛya ka paɣa so wuɣi o nuwa ka zaŋ tanpiɛlli pa o boɣu sapim zuɣu ka bi sabi namba piɛla ka paɣa so ʒɛ o luɣuli ka yɛ chinchin niɛma ka piri yaɣu o nuuni ka do so ʒɛ o nyaanga

ŋarim dibaayi n bɛ kom ni ka niraba ata bɛ dinbala ni ka ninvuɣu yino yɛ liiga ʒiɛ ka piɛɣu lahi bɛ di puuni ka niraba ayi bɛ dinbala maa ni ka piɛɣu bɛ di puuni ka tihi piɛ n giliba kpukpali tihi bɛ tihi maa ni

Palli zuɣu niriba n zaya la so gbibi marafa kuriti za bɛ tooni sheba ye liiga piɛlla tihi piɛ n gili ba di nyɛla zaɣa vakahali sheba ʒi gooni zuɣu loba nima do nimaani.

Duu puuni niraba biɛni ka shab yɛ liiga piɛla shab pili zipiligu shab kpa ninkpara zuɣusaa nyɛla zaɣ dozim takari piɛla pa bi tooni gaɣali tam bi shab tooni

Paɣa baa ata ni bia yinɔ maa kpabi bia ka ʒi leemu taha dibaa ayi ka so bɛ ɔ nyaanga ka ʒi leemu taha puŋ di baa ayi ka bii bɛ nyaanga nyaaŋa ka ʒi leemu tahi pɔŋ ka paɣi ŋun bala maa nyaɣi piɛɣu